Potu waru jayokai potuwaru xarr xarr yu taxaw xarr yu nyul ak yu wekh xarr yu Sega yenenyi taxaw.

Ñatti xaleh yu gigeen yu taxaw kuneka si sen chamoñ bu wekh tak bopubi tiyeh kabamil kuneka si diga deff cala bu ñul sol robu bu green tiyeh kabamil si loxol kuneka si sen ndeyjorr sol waxsi bu socola.

Xaleh bu tonke se kaw gaal bu nee se geej gaal bu bulo ak bu xonxo che birr gaal be pano jeen bu nuul bu tegeh goor bu sol tubaye ak muba xonxo ak bu jaw.

Gigain ju takhaw sol rohba bu bleu bu gudu, nju hahrre chi kanam, lokhor bu gudu chi chhati lokhor bii am rohbu bu wekh ak njaari buum yu gudu chi kanam, def, sol wig, tiyeh telephone cii lokhom.

Mu am naatalu yaya jammeh, chi sa chaamongh sol khaftan bu wekh, mbahanah bu wekh, sol vehrre, cha ndeyjorr am bindu bindu bu wekh ak bu girin bu parti APRC.

Jigeen ju lettu mess bukutu fu nuul si kanam bex terss ko terss bu siw am ay kul kulu sax birr letai sol mbuba bu weex.

Jigeen ju tahaw sol malano serr tako ko taka aye bin bin si dega bi sol chen ak chen si loho bi akk aye pertaw si bopa bi.

Aye xaleh yu goor yu ndaw yu tonke tonke nume neen ku neka che kanam sol muba bu girin ak tubaye xaleh bu neka che ganaw teye bante payep kenen yenen xaleh yu neke sen ganaw sol xaftan bu bulo.

Sako cement bun lomos sati saku bi si birr suuf dugal tebu kai si birr rahu kai cement di birr.

Naari jaaru noppa jigeen bu am kuluuri silver melne bull neh si kaw packeti buna buna vu chocola.

Haleh yi nek chi beureubu jaangeh kaii, tok chi kaw tohgu ak taabul, chi kaw taabul bii ameh aiiy tehreh yui bindu, jaangah leh kat bii takhaw sol sip bu bleu am mbuba bu bleu, tek tehreh chi lokhor bii.

Ab goor boi play football tiye foobaal bi mu koi yaja sani sol kawas bu weex sol tubay bu weex short bu weex ay banda si loxo bi.

Tamex sege kai nyugi tech si suuf bu am kuluur bu silver ak giriyass bu si runn tege si suuf si karo melni domitaal.

Nyari dallu goor yu mukass yu jaw se birr am derr bu weex tegeh se kaw tapeh bu xonxo ak bu bulo sa chamung mukass bu weex tegeh.

Bolli flass defokay malo wala sauce bu jaw am japokai si kaw mu xonxu ak ñarri japokai sa ndeyjorr ak si chamoñ si ron weñ yu sol di tegeh si kaw tabax.

Munturr re orr bu lohou bu tegeh che kaw darab bu weex munturr be che birr am bante bu seew ak chate.

Kerrum etass taah bu crem am nyari kerr se birr am nyari etass che birr goyu magou goyu koku am nyari bunte kerr bunte kerr bu xonxo sesa chamung am bunte kerr bu bulo sesa ndeyjorr.

Nyari jaaru nopu jegain yu wees che kaw am bull am kuloor orr nee che pakeh bu am bona bona yu seew bu crem.

Jegain ju tahaw sol roubu mbazin bu move akup walang base cuuf che sa ndeyjorr se dena be perr ku pere cristal bam fess teye puss def kawar bu gouda def rogg bu xonko.

Palaa bu weex bu ameh tanke aye tanke genarr yuy laka def ku se palaa be tekk ku che kaw taabul.

Jigeen bu tok puff kawarr bu ñul si kaw sol jaru bu orr ak ñarri jaru wiss yu ndaw.

Kayeti xebar bu am ay binda binda yu xonxu ci kaname am natal lu adama barow sol xaftanu bu wex ak mbaxana bu wex ci kaw kayet bi amna njari Goor ak bena jigen

Bolli xanxa fanta kulorri socola si birram am xorom bu wekh xormbi xoxyi dija yu wekh tegeh si kaw palat bu wekh.